kulezinsuku sekukhona izindawo ezigabeni ezifundisa abantu ngezempilakahle ukuba bancedisane njani

Ongakufundiswanga ungakubambi ongakutshengiswanga ukuthi kusebenza njani awungakuthinti ukuze ungazingenisi engozini.

Abantwana bemfundo yesikolo saphansi abenelisi ukugqoka abakwazi, uyafica umntwana egqoke angani ngumfana ofuna ukuya thenga inkomo eguswini engatshengisi ukuthi ngumntwana wesikolo.

Khathesi izikolo zemfundo yaphansi sezithuthukile kudala abantwana babefunda behlezi phansi phansi khathesi sebehlala ezitulweni lambhentshi babebhalela kumaplanka ayisicecedu khathesi sebebhalela ematafuleni

Indawo zempilakahle zinhle ngoba ziyatshengisa izindawo lapho ozabuhamba khona kuyabe kukutshengisa ukuthi lapha kuyilokhu lapha kuyilokhu, kuyathabisa.

Abantwana bemfundo yaphezulu bafunda lokuhlabelela ukuze lalabo kufeyila ungasweli okokwenza uthola lawe okokuziphilisa.

Nginanzelela ukuthi laba abantu bayafundiswa ngokuhlanzeka .Ngoba nxa ngikhangela ngemva kwabo ,ngibona kulegabha lokuphosela izibi .Hatshi ukuphosela izibi phansi ,ziyangcolisa aziyenzi

Amadoda ahambayo atshengisa ukuthi aphilile, aqinile emzimbeni lokuhamba khonokho kuyayenza umuntu a exercise umzimba uqine.

Kukhanya abantu laba bajabulile ,ekuhambeni kwabo abakulandayo kuyathokozisa .Kukhanya ngokuhamba kwabo ukuthi bajabulile.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bagqoke kuhle kakhulu bathwele lezikhwama zamabhuku, bahle sibili batshengisa ukuthi bayesikolo esiphakemeyo.

Lezi yizikolo zemfundo yaphezulu lapho okuphuma khona abaqeqetshi abaqeqetshileyo lalapho okuphuma khona izicoco zemfundo yaphezulu